Umutu ali kuwamba zinyeni mumezi magali, inyanga ili kugwa.

Kisaali kibalayi kili asi kungaagi ku kajinji mu ligulu liwa li lyakosele.

Balimi bali mu mu mukunda ,bali khulima bakhulimisa tsikhafu zibili ni basaani nabo bali babili

Ka kakobe kemikile mubunyaasi, inyuma wako iliyo lugudo.

Babana bikale baloleleleno nibafiti umukhana wasutile umwana

Bidima bigali bili asi ekyikyembako nabindi bigali bili kungaji kwekyi kyembako.

Shitima ipikyipikyi , idayana yasudile ibitu ni motoka jindi zikubita kumukosi kutulo kuliyo bisala ni babatela.

Ipusi imali yagonele asi ni libaale yaloleleye imaso .

Abana basoleli basinde ni uwekana basudile bidomolo bama kumezi .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

Madote malala gali mukyivela bagabowele kugali bigamisileko kasala .

Umuseza umukulu ,umuseza umuwangafu bakumuvugila ko mukagaali iye balema ,mumaaso yene waliwo zimotooka ni babaatu bali asi e'bisaala

Babana bajeke bikale ni babatu bakulu bali kulya bilyo kuzi sowani.

Kyisala kye, kye gimilumawo kyiliko niji milumawo kuwene.

Basaani badatu bali kutu ku luwande lwe gameezi balolelele kyangeleka iwo inzu.

Babatu mukatale balikugulisa byekulya muli zinzka bandi bali kuzipikipiki

Umukhaasi ali kusingila umwaana mu chidi muchilimbe agati, umusaani ali kujendela muchilimbe

Zinzofu ni zisolo ze mukigona zili ukwaya ni i'nyaanga nayo gumumu gwazile, gimisaala nagyo giliwo.

I’meli yasudile bibitu ili kumeze ibutangisi wayo iliyo zinzu zigorofa.

Babandu besaani bali khumetsi ne kamakhongolo makaali

Umusoleli agwatile zinanga ze gumupila ni zingaato ali kwisomelo

Inzila iye lidoyi yabitila mumisala jimigali ni’budini nabo bulimo bunyaasi .

Basani bali khwikonolo, balikula bali babili balikuwamba zingeni mumeezi

Zinzoofu zikulu ni bubwaana bwazo zili kupi ni ni ni zinzu zisi bimbaka asi e'gimisaala